Omongikazi bafundisana lamalunga omphakathi bebachasisela ngokuzivikela emikhuhlaneni eyenziwa yimiyane Bayabanikeza njalo omambule kumbe imithi efafazwayo ukuze bengahlaselwa kakhulu.

Amadokotela aqeqetshileyo ezibhedlela ezinkulu, avula umuntu ngaphakathi ukuze balungise lokhu okungabe kungasahlalanga kahle, lokhu kungabe kungamathambo, kungabe kungamathumbu kumbe ubuchopho.

Odokotela labomongikazi abagqoka okuhlukeneyo okubonisa ukuthi bona baqeqetshe bafika kuliphi izinga , laba ngabasebenza kakhulu lapho kumele kuvulwe umuntu ngaphakathi abuye athungwe abuyiselwe ikakhulu abaqamukileyo kumbe abalenkinga eziswini

Abezempilakahle babonisa izembatho ezigqokwayo lapho besiyafafaza imithi ukuze behlise ukumemetheka kwemikhuhlane engabe isihlasela abantu imikhuhlane le isingabe ingefana le COVID 19.

Omongikazi labodokotela abaqeqetshe emazingeni ayehlukeneyo babonisa lokhu abakugqokayo ukuze beyehlukanise kahle kumalunga omphakathi bayagqoka besebevala amehlo ukuze bengahlaselwa yimkhuhlane engabe ivelela emoyeni.

Abaqeqetshileyo kwezemfundo ephezulu bakhuluma lamadokotela ngemikhuhlane engabe isihlasele abantu emphakathini lokhu kwenzelwa ukuze bebekwazi ukufundisa izakhamizi ukuba zingazivikela kanjani.

OMongikazi bahlola izakhamizi imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Baqala ngokusebenzisa imitshina leyi ukubona ukuba igazi lihamba kanjani emithanjeni. Lo umtshina uyananyathiselwa engalweni yomuntu ukuze bezwe imithambo yegazi lapho ilipompa.

Omongikazi banikeza amajekiseni kubantu bemphakathini ukuze bethole ukusika emkhuhlaneni engabe isihlasele umphakathi , lokhu kuyenziwa yilabo asebehambe ezindaweni ezithile njalo uhulumende engenelisa ukuba lokhu kungabhadalelwa ukuze umphakathi uhlale uphilile

Odokotela banikeza ogulayo ijekiseni. Laba bengabe bengabatholakala emajele kumbe izindawo lapho abangeke benelise ukuyazitholela khona usizo, bayabe belandiwe.

Odokotela omongikazi abahamba bebhoda ezindaweni ezitshiyeneyo banikeza umntwana imithi leyi singabe iyimithi enjenge yendingindi kumbe inyongo kumbe eminye yalezo okumele baphiwe abantwana imithi yakhona besesebancane

Abezemtholampilo odokotela labomongikazi banikeza omunye wezakhamizi ukuhlolwa kwecovid19. Bayabebesebenzisa utshinda olufakwa emakhaleni beseluhamba luyekwenziwa ukuphenywa endaweni zalapho abaphenya khona.

Umongikazi unikeza umntwana ijekiseni, abancane abanye belindele njalo labo ukuba bathole lolu sizo. Kulezi ndawo omama bayanikezwa izincwadi zokuba bafunde bazi ngcono ngokukhulisa abantwana.

Odokotela kumbe omongikazi bayabe behlola abantu emphakathini abasebengabe becabangela ukuba balemkhuhlane weCOVID19. Bayabe besebenzisa utshinda olufakwa emakhaleni ukuze kuyehlolwa ukuba ukhona yini umkhuhlane kumbe hatshi.

Ibhakane elibonisa ukubana izandla zigezwa kanjani lapho umuntu kumele akhuhle ngaphakathi kweminwe, ageze langemuva kwaso isandla ukuze zihlale zihlanzekile.

Omongikazi labodokotela banikeza amajekiseni lemithi ikandike lamaphetshana angancedisa izakhamizi ukuzivikela kumkhuhlane yecovid 19. Bayabanika njalo imithi yokufafaza ukuze ukuhamba kwalokhu kwehle.

Omongikazi kumbe odokotela bahlola abantu emphakathini imikhuhlane covid 19 lapho kuyabe kusetshenziswa utshinda olufaka phakathi kwamakhala besebelukhipha besebesiya faka phakathi kwezimbodlela zokuhlola ukuba umuntu engabe elayo yini icovid 19.

Abahamba befafaza imithi evikela imikhuhlane enjengeminyane, laba kanye bayasebenza njalo lapho okutholakale imikhuhlane enjenge khovidi nayintini benceda ukuba kwehle ukumemetheka kwayo.

Omongikazi laboDokotela behamba bekhankasa benika ulwazi ngemikhuhlane ethile engabe ihlasele imphakathi okwesithi esithile. Bayabe bexwayisa ukuba abantu bengazivikela kanjani kumbe bengaphila kanjani.

Abezempilakahle behamba befafaza imithi eyenza lokho okuhlasela abantu okuyimikhuhlane engabe ivelela kuyiminyane, kumbe okungabe kuyiCOVID 19 kuyekele ukuhlasela abantu phakathi komphakathi.

Abezempilakahle bakhangele umntwana lapho bekhankasa besenzela ukuthi babekwazi ngomkhuhlane engaba hlasela lokuba iyabe idalwa yini phakathi komphakathi.

Baphethe umuntu okhanya ehlaselwe ngumkhuhlane we COVID-19. Lapho bethwele lokhu abakufafazayo ukuze abantu bengawubambi lowomkhuhlane.

Laba ngabaqeqetshileyo abaziyo ngendlela zokuzivikela.

Lapha kubonakala abezempilakahle bencedisa laba abavakatshele ukuzokuzwa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Lapha kukhanya kwakungeyinye yemikhankaso ababeyiyenzile ukuze umphakathi uthole usizo.

Ijekiseni enikezwa labo abagulayo ngabomongikazi kumbe ngabezempilakahle lapha banikeza umama okhulileyo ovale amakhala kumkhuhlane weCovid-19.

Indawo okukhiwa khona amanzi ,lawo manzi ayabe egejwa phansi besokufakwa impompi ukuze uphakathi uthole amanzi ahlambukileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane efanana lesihudo.

Abogaja kwezempilakahle bahamba bekhankasa endaweni ezehlukeneyo. Befundisa abantu ngemikhuhlane engabe isimemetheka. Ukuze abantu babekwazi ukuthi bangazivikela kanjani.

Indawo okukhiwa khona amanzi iyabe ilungiselwe umphakathi. Lokhu kwenziwa endaweni lapho amanzi atholakala khona nzima njalo benzela ukuba abantu bathole amanzi ahlambulukileyo. Lokhu kungabe kuluhlelo lukahulumende kumbe ezinye izingatsha ezivela kwamanye amazwe.

Kulalapho okukhiwa khona amanzi abantu bangahamba beyekukha amanzi okunatha kumbe ukunathisa izifuyo kumbe bayohlamba impahla .Lezi indawo ziba lamanzi amanengi ngesikhathi sezulu .

Eliphezulu ezifundweni zabo. Babonisa indawo okuhlambwa khona izandla. Lokhu kwenzelwa ukuze abantu bahlale behlambulukile. Lezi zindawo ezingafakwa eduzane lezambuzi. Ukuze lowo oqeda kusebenzisa enelise ukugeza. Ahlale njalo elungele ukubamba abanye, loba izinto, engazange, wafafaza imikhuhlane.

Indawo lapha abantu abathola khona amanzi okunatha ahlambulukileyo lawa engabe angagejwe emigodini bese bawathola ngokusebenzisa impopi ezehlukeneyo lokhu kuyenziwa ezibhedlela kumbe ezikolo ukuze abantu benelise kuthola amanzi ahlambhulukileyo

Izindawo lapho okukhiwa khona amanzi eziyeba ziyakhiwe yilawo amakhambani abuya lohurumende. Lapha kubonakala umphakhathi besizo thatha amanzi okhunatha, bayabe bewakha ukuze bengaguli imikhuhlane efanana lesihundo.

Udokotela unikeza ijekiseni umntwana oze lomama wakhe esibhedlela lapho bezohlola ukuthi engabe ephile kahle, njalo bayanikeza lolwazi ukuba angagcina njani umntwana esase mncane.

Amanzi lapho abantwana abenelisa khona ukuhlamba izandla ikanti ke itholakala duze lalapho okulezempilakahle kumbe izibhedlela ukuze abantu behlale behlanzekile bengahlaselwa yimikhuhlane.

Abezempilakahle bancediswe umphakathi omama ukubahlola emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo. Okokuqala bayakhangela ukuba igazi ligijima kanganani emzimbeni lokhu kwenza Kube lula ukubona imikhuhlane engabe ikhona ikakhulu enjengetshukela.

Omongikazi bahlola umama okhanya esezodinga usizo ngesikhathi se COVID 19. Lapha bayabe behlola imithambo yegazi ukuba igijima okungakanani, ikantike lapho ezathola usizo kumele bazi ukuba kukhona yini eminye imikhuhlane ngaphandle kwalokho okubonakala ngokwamehlo.

Ngabasuka emazweni atshiyetshiyeneyo befunda njalo befundisa abanye emazweni ayehlukeneyo ngokwezempilakahle. Bakhanya beqeqetshiwe emazweni aphezulu.

Abagula imikhuhlane yengqondo bayancediswa ngu hulumende ukuze behlale endaweni ebalungeleyo njalo bengalimazi amalunga womphakathi kulezo ndawo abagcinwa kizo bayabe belimithi abayiphiwayo kumbe kukhulunyiswana labo ukuze bazizwe bengcono

Abagula imikhuhlane yengqondo ehlukeneyo bayabe besiyathola usizo ezibhedlela ezilungiselwe labo. Bayabe belabaqeqetshiyo ekukhangeleni isimo sabo besebenanikeza

Ngomunye walabo abagula umkhuhlane yengqondo, abantu abanjengalaba izikhathi ezinengi bayahamba beyefakwa ezindaweni abagcinwa khona, baphiwe amaphilizi njalo bekhangelwe ukuba konke abakwenzayo akubalimanzi, kumbe akulimazi labo abase duze labo.

Endaweni lapho okugcinwa khona abagula imikhuhlane yengqondo. Lapha bayabe bephiwa amaphilisi lamajekiseni. Ikantike bekhangelwa ukuba umkhuhlane wakhona uyayehla. Isikhathi esinengi bayabe benakekelwa ukuthi bengahlaseli labo abahlala labo. Kumbe labo ababanceda ngokubanikeza lawo majekiseni.

Umkhankaso oyenziwa ukufundisa izakhamizi lomphakathi jikelele ngokugula kwengqondo. Lapho bayabe besazisa abantu ukuba labo abagulayo bengaluthola ngaphi njalo njani usizo.

Ukukhankasa ngokugulwa kwezingqondo. Abadala labancane bakhanya bethakazelela ukwazi lokufundiswa ngokwezempilakahle okukhangele kakhulu okwezengqondo.

Amaphetshana anamathiselwa emidulini , ezihlahleni kumbe anikezwa abantu ukuba bazibalele ngokwe mikhuhlane engabe isihlasele abantu lokuba bengagcina kanjani indawana zabo zihlanzekile ngazo zonke izikhathi .

Esibhedlela kumbe emtholampilo lapho abantu abahamba khona nxa bengezwa kuhle, lapha kuyahlolwa njalo kuyancediswa abantu ngokuphiwa amajekiseni imithi kumbe amaphilisi kulabo okuyabe sekwaziwa ukuba babulawa yini.

Indawo lapho okuphenywa khona imikhuhlane engabe ihlasele abantu lapha kungathathwa igazi, amathe, kumbe izikhwehlela ukuze kuyo khangelwa ngokuseduze kubonakale ukuthi umuntu engabe ebulawa yini.

Izindlu zokwelaphela abagulayo lapha kuyabe kufakwe lemjthunzi ukuze labo abangakatholi ithuba lokubona amadokotela bahlale bengekho elangeni njalo benganethwa lizulu.

Abaphathi bogatsha lwezempilakahle banikeza imniningwane okuhambelana labezempilakahle ukuze abantu behlale besazi imkhuhlane engabe isihlasele umphakathi ngesikhathi esithile

Umongikazi ubonisa imithi ehlukehlukeneyo efakwe phakathi kwamabhokisi esetshenziswa lapho nxa umuntu engalimala. Kantike lamalenjana okubopha izilonda ezivulekileyo ukuze zingahlalwa yimpukani.

Indawo lapho okutholakala khona usizo kulabo abangezwa kahle singabe kuyimtholampilo kumbe izibhedlela ezinkulu lapha kwenziwa kakhulu duzane lemizi yabantu ukuze izakhamizi zenelise ukuthola usizo lapho sezigula.

Abalindele ukuzuza usizo esibhedlela, bayahlala endaweni ekungiselwe lokhu. Bayabe behamba belandelana, ukuze kube lokuhleleka, njalo labo abadinga usizo ngokuphazima kabahlali kulezi indawo. Kuyenziwa njalo, loba behamba endaweni ezihlukeneyo, phakathi komphakathi.

Emtholampilo bayelapha abantu abehlukeneyo ngeminyaka kanti ke langobulili labantwana bayabe bekhangelwe ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane leyi ebahlasela bebancane.

Emtholampilo lapho abantu abagulayo abahamba khona ukuze usizo kubomongikazi kumbe kubodokotela. Indawo ezinje zijwayeleke ukubazindawo ezihlanzekileyo, kanti ke nxa kukhona ofikayo kulama bhakani atshengisa ukuba kumele ayengaphi.

Isibhedlela esicwepheshileyo esisezingeni langaphezulu esisetshenziswa yilabo abalezimali abangafisiyo ukuya yelatshwa ezibhedlela zikahulumende bayabe bebhadala izimali ezingaphezulu ukuthola lolu ncedo.

Kulemikhankaso eyenziwa ukwazisa izakhamizi ngemikhuhlane engabe isigcwele ihlasela abantwana kumbe abantu abadala. Lokhu kungenziwa njalo ezindaweni lapho okukhona ingcekeza ehlala igcwele yonke indawo.

Ibhakane elibonisa lapho okutholwa khona usizo esibhedlela kumbe emtholampilo lapha kutshengiswa lapha abantu abangafika baqonde khona kusiya ngokuba bagula ini njalo bazathola uncedo kuyiphi indawo

Ezinye zezindawo lapho umphakathi othola khona usizo kulabo abahamba beselapha abantu abangamadokotela kumbe omongameli abahambe bayaqeqetsha kulezo.

Indawo engaphezulu eyezemtholampilo, lapho abagulayo kanye labafisa ukwazi ukuthi babulawa yini. Abahamba khona bayethola usizo. Lapha kulapho abaqala khona bengakafiki kubodokotela kumbe omongikazi.

Yisibhedlela sabantwana abancane abasanda kuzalwa lapho belokunye okumele bekukhangelwe bengakahambi ngasemakhaya Lapha omongikazi babafake phakathi kweminye imitshina yankhona ukuze bethole impilo engcono basebehamba labazali babo

Odokotela balungisa amaphilisi lemithi okumele inikezwe labo abagulayo. Lokhu bayakwenza bebhala phansi ukuze kuhlale kusazakala ukuba kulemithi enganani engenileyo kumbe kulemithi enganani ephumileyo.

Udokotela uncwaninga imithi ehlukeneyo esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane engabe ihlukehlukene, lokhu bahamba bayekuthatha ebantwini abadinga usizo ukuze Bazi ukuthi babulawa yini, njalo bengancediswa ngayiphi imithi.

Laba abaphenyayo basebenzisa imitshina yezinga eliphezulu ukubona ukuthi kungabe kulakuphi okwenza kubelemikhuhlane ethile emphakathini. Lokhu kungabe kusenza izihudo kumbe abantwana abancane behlanza ukuze bengasakwanisi ukukhula kuhle.

Lawa ngamabhuku afundisa umphakathi ngokuphila kahle. Akhanya atholakala kungelambadalo kulaba abafisa ukuzibalela ngokwempilakahle bethatha ezingwadini lezi.

Abezempilakahle abaphethe egajeni olukhangelane labensundu banikeza imniningwane ngokwenzakalayo ngemkhuhlane ye COVID19. Bayabebekhangele ukuba iyehla kumbe lokhe imemetheka. Ukuze bancediseke ngabogaja lwezempilakahle emhlabeni jikelele.

Amabhakani ahlukehlukeneyo akhankasa ukuba abantu behlale bephilile. Leyi itholakala endaweni kwabezempilakahle njalo iyabe isazisa umphakathi ukuba bengathola ngaphi indawo yokuthi basizakale ngokwezempilakahle.

Umkhankaso eyehlukeneyo ngabezempilakahle ukuba bazise umphakathi ukuba bayabe bengaphi njalo bekhuluma ngani okunye kwakhona abantu bayakwanisa ukuzibalela behambe beyezincedisa ngasemakhaya ikantike abenelisayo bayabuya bexoxisane ngobuso ngobuso.

Abakhankasa endaweni ezitshiyeneyo betshiya befake amaphepha kumbe amabhakani abonisa ukuba bazahlanganela kuyiphi indawo. Bengabe befuna abadala kumbe abantwana abancane ikakhulu ngesikhathi kumele bathontiselwe imithi yabancane.

Odokotela bahlola abomama abazithweleyo ,basebenzisa amajekiseni njalo bathathe igazi kumbe amathe ukuze ayehlolwa ukuze babone ukuba kungaba lemikhuhlane engahlasela umntwana ongakabelethwa yini

Esibhedlela kumbe emitholampilo lapho okutholakala khona amadokotela labomongikazi ebaqheqhetshileyo emikhuhlaneni ehlukahlukeneyo ukuze benelise ukunceda amalunga omphakathi lapho sebehlaselwe yimkhuhlane ehlukeneyo.

IZibhedlela ezisezingeni eliphezulu ezisetshenziswa ngabagulayo, lapho bengezwa kahle ziyalungiswa kakahle kufakwe izihlahla, kufakwe lotshani obubukeka buluhlaza ukuze labo abaphuma phakathi bazizwe betshaywa ngumoya omnandi.

Ezibhedlela ezinkulu kulamabhakane asetshenziswayo ukuze abantu bengalahleki endaweni okumele bayo kuzo kuyabe kubonakalisa ukuba laba abadinga usizo olu khangelane lokokuuvulwa kwezinyama bengaqonda ngaphi, labo abagula okwemikhuhlane efana lo phepha bengaqonda ngaphi.

Abaqeqetsha ukuba ngodokoteka kumbe omongiiazi, basebenzisa izigelo ezehlukahlukeneyo. Lapho beboniswa ngabafundisi babo, ukuba kusetshenziswa kanjani. Kuyaqoqwa ke kufakwe endaweni ezehlukahlukeneyo, ukuze kungalimazi abantwana kumbe umphakathi nxa sekulahlelwe endaweni yonke.

Abezempilakahle bahlola umama okhulileyo bekhangela ukuba igazi lihamba kahle yini emzimbeni ,ukuze athole uncedo ngalokhu okungabe kumhlasele, lokhu kuyenziwa kakhulu ezindaweni emaphandleni.

Imibheda esetshenziswayo ukuyenzala ukuthi abantu beneliswe ukungeniswa phakathi kwezimota lezi ezigijimisela abantu esibhedlela lokhu kwenziwa ukwenzela ukuthi umuntu ehambe eyelapheka ngendlela esiyafika esibhedlela engabe esethole usizo

Izindawo lapho umphakathi othola khona usizo ngowezempilakahle ezibizwa ngokuthi yizibhedlela. Bayafika bahlale balinde ukuba bathole ithuba labo babizwe, lokhu kwenziwan endaweni ezilabantu abanengi.

Izigulane ziyabe zilindele ukuncediswa ezibhedlela ezinkulu. Kuyabe kuhlangene omama labobaba abaleminyaka ehlukahlukaneyo kusiya ngokuba badinga uncedo lwani.

Ibhakane elibonisa lapho munye ngamunye ogulayo ukuba kumele aqonde ngaphi nxa esefikile emtholampilo. Lokhu kwenzelwa ukuba izigulane zingalahleki njalo zingathathi isikhathi eside bedinga lapho abangathola khona uncedo.

Imota eziphuthumisa labo asebe gula kakhulu okumele baye emthola mpilo lezi ziyabe zihamba zisenza imisindo ukuze zivulelwe indlela lapho kule zinye izimota emgwaqweni ,kwezinye izikhathi ziya hamba zilamapholisa ukuze bancediseke lula .

Ezibhedlela ezinkulu kutshengiswa lapho okungenwa khona amasango alapho abantu abangena khona besiya thola okwezempilakahle ikanti ke lendawo itshengisa ibhakane ukuze litshengise abantu ukuba kuhanjwa kanjani nxa usuphakathi.

Umongikazi usebenzisa ijekiseni ukuthatha igazi lomuntu omdala ukuze bayehlola ukuba angabe elegcikwane ele hiv or aids lokhu kuyayenziwa ngesikhathi sebekhankasa endaweni ezitshiyeneyo

indawo lapho abantu abahamba khona besiyathola usizo ngokwempilo zabo okuthiwa kusemtholampilo kumbe ezibhedlela lapho ngabadala abakhanya behamba besiya dinga uncdeo kulabo abasizayo

Isibhedlela esikhulu lapho abantu abahamba khona besiyathola usizo ,bengabe bevela kwezinye izibhedlela ezincane. Lapha kuyabe kulaboDokothela abalolwazi olungcono kanti lemitshina yokubasiza eyabe isezingeni elingaphezulu.

Ibhakane elitshengisa lapho okuyiwa khona nxa ufika emtholampilo .Kubonakalisa labo abadinga uncedo masinyane ,lalabo abafisa ukuzohlolwa nje ,ukuba baqonda kuziphi izindlu abazathola khona usizo.

Amabhakane asetshenziswa ngabezempilakahle kumhlaba wonke jikelele, abonisa ukuba abantu bengazivikela kanjani kumikhuhlane efana lophepha lokhu sokungabe kuyikuvika ukubhema kumbe ukunatha njalo bebalekele lezihlahla ezingabezibenza bakhwehlele.

Imtshina esetshenziswa ukuhlola kumbe ukupompa igazi elingena kumbe eliphuma emzimbeni. Lokhu kwenziwa ngokunamathisela umtshina lo engalweni yomuntu ukuze ume duze lemithambo eyiyo empompayo igazi.

Umongikazi welapha isigulane oyabe efakwe imitshina yakulezi insuku, ukuze igazi lihambe kahle emithanjeni lokhu kwenziwa kakhulu kulabo abangene engozini yemota baswela igazi sokumele libuyiselwe.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukuhlola igazi ukuze bazi ukuba kungabe kulenkinga bani. Njalo lokhu kwenziwa kakhulu kulabo abazithweleyo ukuze igazi lihlale lihamba kahle emzimbeni, umntwana engalimali esesiswini.

Umtshina omncane osetshenziswa ukuhlola ukupompa kwegazi elingena emzimbeni lokhu kwenzelwa ukukhangela imikhuhlane engabe ihlasele umuntu uyafakwa engalweni duzane lomthambo ukuze kuzwakale masinya

Udokotela kumbe omongikazi bathola isikhathi sokuxoxisana lezigulane ikakhulu asebebadala abanye bakhona bayabe bedinga usizo ngokukhulumisana labo ukuze bazizwe ngcono lokhu kwenziwa ezibhedlela ikakhulu lezi ezibhadalisa imali eziphezulu

Abanye babomongikazi banikeza ulwazi lokunakekela kwabadala bayabe bekwenza bekhulumisana labo, sebezwile ngenkinga ezingabe zisenza ukuba bahlale bengezwa kahle. Lobu buhlungu bungenzakala bube ngobusemoyeni ukuthi umuntu uyahlala nje ekhathakhathazekile, bayenelisa ukuthi bebancedise ngokukhulumisana labo.

Emtholampilo lapho abahlola khona izakhamizi kumbe abantu bemphakathini abangabe belemikhuhlane ehluka hlukeneyo lokhu kuyabe kwenziwa ngabodokotela abaqeqetshileyo kulezo ezokukhangela leyo mikhuhlane engabe isikhona.

abaqheqetshileyo abezemfundo zempilakahle bayabe betshengisa izicoco zabo ikantike begqoke lokho okubonisa kuthi sebengaba qheqhetshi lokho kuyenziwa ukuze lo oza komtholampilo ubekwazi ukuba ulanda ubani

Odokotela abaqeqetshileyo endaweni ezitshiyetshiyeneyo bayenelisa ukuvuka ingaphakathi yomuntu balungise sokungabe kungamathambo kumbe izinyama okumele zithungwe ukuze zihlale kahle besebebuyisela izinyama zakhona bathunge lokhu ezibhendlela ezinkulu kumbe labo abavunyelwa nguhulumende ukuba bakwenze.

Imbheda esetshenziswa ukuba abantu bahlolwe ngemitshina yakulezinsuku, lapho umuntu alaliswa khona, besokufakwa phakathi kwemitshina ehlolayo, ukuba inkinga ingabe ingaphi njalo lokhu kuyabhadalelwa ikakhulu ezibhedlela lezi ezilabanikazi abangasibo uhulumende.

Ukuziphatha kahle ngokugijigijima langokuxovaxova imizimba ukuze umuntu ahlale ehlanzekile njalo umzimba wakhe ungezwa izinhlungu lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo kwenza umzimba womuntu ubukeke kahle.

Omongikazi kumbe abezempilakahle bahlola umuntu njalo basebenzisa imitshina yakulezi nsuku, ukuze babone ukuba engaba ebulawa yini njalo engancediseka kanjani. Ezikhathini ezinengi kuyabe kumele avulwe phakathi ukuze bakwanise ukulungisa lokho okungabe kubuhlungu.

Abezempilakahle balandisela umama oze ukuze ukuzothola usizo ngemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Ikanti ke lokhu kwejayeleke ukwenzeka ngesikhathi belemikhankaso lapha abahamba befundisa abantu ukuba bangeza bazothola ulwazi ngemikhuhlane ehlasela abantu emphakathini

imikhuhlane yenqondo ehlasesa abantu ikakhulu abadala ebayenza balibale kumbe bekhohlwe into ezinengi kuyafika ukuthi engakhohlwa labntu ahlala labo kulezindawo lapho abacinwa khona abasebefike kuleso sigaba

Omunye wabomongikazi uhlola umama ukuba umzimba wakhe uqanda kumbe utshisa okungakanani lapho eze emtholampilo bayamnceda ngalokho okuzatshela ukuba engabe egula ini.

Umuntu omdala ukhanya engezwa kahle ,uncediswa ngabanye abezempilakahle .Ukuba ayenelise ukuxovaxova umzimba ukuze ahlale engophilileyo.

Umtshina wakulezinsuku osebenziswa ukuhlola lapho ababulawa ngamehlo ,engabe esenziwa yibufala kumbe umuntu axotshwe yinto eyabe ingene elihlweni.

Inkonxa ezisetshenziswa ukufaka imithi ehlukahlukeneyo ukuze ihlale ihlobe phakathi kwazo, besezisetshenziswa ukunatha, ukugeza kumbe ukufutha, lokhu kungenziwa ngezihlahla ezingafanana lemiganu ukuze kusale amanzi angasetshenziswa njengomuthi.

Imitshina yakulezi nsuku esetshenziswa ngabo dokotela labomongikazi ukuhlola igazi, amathe kumbe izikhwehlela zalabo okungakaziwa ukuba babulawa yini, lokhu kwenziwa ngeskhathi kusaphenywa imikhuhlani.

Indawo lapho okwenziwa khona uphenyo kulabo abalemikhuhlane engabonakaliyo kusetshenziswa imitshina ejwayelekileyo. Lapha kulethwa igazi, amathe ukuze abantu bebekwazi ukuba babulawa yini

Indawo lapho okuhlolwa khona igazi, amathe kumbe izikhwehlela ukuze kwazakale ukuba umuntu ubulawa yini. Lezi indawo kuyabhadalwa izimali ukuze kutholakale okungabe kuhlupha abantu.

Amanzi asetshenziswa endaweni lapho okwenzelwa khona uphenyo kwemikhuhlane ehluke hlukeneyo lawa asetshenziswa ngabodokotela ukuze kubonakale besebenzisa imitshina imikhuhlane engabe ikhona isingabe ihlasela umphakathi.

Amanzi ahlambulukileyo asetshenziswa lapho kuphenywa imikhuhlane engabe ihlasela abantu , lawa amanzi asetshenziswa ezindlini ezilungiselwe lokho , kuyabe kukhangelwa kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku

Omongikazi bachasisa ngokuphuka kumbe ukuchachamba kwamathambo .Abakubone besebenzisa imitshina yakulezinsuku. Lokhu bayakwenza lapho befuna ukubonisisa ngokwempela ukuba ithambo eliphukileyo lingabe liyiliphi.

IThala elisetshenziswa ukuhlola ingaphakathi yesigulani ogulayo uyalala phezulu kwalo besebelisondeza lingene phakathi komtshina lowu lokhu kwenzela ukuhlola ukuze bebone ukuthi umuntu engabe ebulawa yini

eziphakemeyo lapho okuholwa khona imikhuhlane ehlukeneyo bayahamba beyethatha igazi ebantwini abayabe bengezwa kahle ukuze benelise ukubahlola besebebatshela inking ingabe iyikuyini sebethola ke ukwelatshwa le ngeminye yemitshina esetshenziswa lokhu

Indawo ehlanzekileyo kwezempilakahle, lapho abahlola khona igazi labantu abagulayo ukuze bazi ukuba bengancediswa kanjani. Lapha kuyabe kubhadalwe izimali ukuba umuntu athole ukuhlolwa kwegazi abe setshelwa ukuba inkinga yini.

Okuhlolwa khona imikhuhlane ehluka hlukeneyo lapha bayahamba beyothatha igazi beze lalo bebesebe likhangela besebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuze bazi ukuba ogulayo uyabe ebulawa yini lokhu kwenziwa njalo emikhuhlaneni efanana laleyi etholakala ngokocansi.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa endaweni eziphakemeyo ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo lokhu kuyabhadalelwa ngentengo ephezulu ikanti ke eminye yakhona iyatholakala ezibhedlela zikahulumende.

Igazi elilondolozelwa ukuba lifakwe labo abayabe bengene ezingozini zemigwaqo .Kumbe abangabe bevelelwe yimkhuhlane eyenza bedinge igazi kulabo abahambelana lemzimba yalo .Lapha ligcinwa lihlanzekile njalo liyahlolwa lingakanikezwa lowo olidingayo .

Lapho okugcinwa khona igazi kumbe imithi esetshenziswa ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyatshiyeneyo kuyasetshenziswa amanzi ayabe ehloliwe ukuze abone njalo ancedise kusetshenziswa lemitshina ukuba abantu bethole ukwelatshwa.

Lapho okugcinwa khona izinto ezehlukeneyo ezilindelwe ukuxwayingwa ngokuseduze . Lokhu kuyabe kusenziwa endaweni eziyabe zibhadalelwe njalo esiphezulu besebenzisa imitshina yakulezinsuku ukuze bathole ukuba okwenza imikhuhlane yikuphi .

Umongikazi usebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuhlola lowo ongezwa kahle ongabe ephatheke ngezinto ezitshiyeneyo basebenzisa imitshina emitsha ukuze bakubone lokhu

Indawo lapho okukhangelwa khona ubude kumbe ubufitshane bomuntu, lokhu kuyenziwa ikakhulu kukhangelwe ngokwe mpilakahle yakhe, ukuze babone ukuba umzimba alawo isisindo sawo uyafanela yini ubude lobo ababubonayo.

Omongikazi laboDokotela bayahlola abantwana abancane. Ikakhulu abasezingeni elingaphansi kweminyaka emihlanu .Lokhu kuyenza bebanikeze amajekiseni lemithi engabavikela emikhuhlaneni eyejwayelekileyo ezingeni labo engafanana lendingindi.

Abazithweleyo bayancediswa ukuhlola umzimba ukuze babone ukuba abantwana ukuthi bahleli kahle njalo labalabantwana abancane bayanikezwa usizo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane. Sokungaba ngamajekiseni kumbe imithi kumbe amaphilisi.

Esibhedlela baphiwa imibheda ukuze bahlale bekhangelwe, laba ngabantu abayabe begula kakhulu njalo kuyabe kumele behlale beseduzane labodokotela kumbe kwabezempilakahle lokhu kwenziwa ikakhulu kwabasekhulile kumbe abantu abayabe belimele kakhulu.

Udokotela uhlola umama ozithweleyo kumbe lowo oseqeda kubeletha. Laba kuyabe kungabodokotela abasuka emazweni ahlukahlukeneyo bayabe belande labo abazithweleyo kumbe abasanda kubeletha ukuze bekhangele abantwana abancanencane.

Abezempilakahle bayaqeqetshiswa ngokukhangela omama abazithweleyo labantwana ikanti ke lokuhlola ukuphila kwe ngqondo womuntu lowo abayabe bekhangelane laye lapho eze esibhedlela. Bayafundiswa labo ukuze benelise ukwenza imisebenzi yabo kahle.

Udokotela okhangele omama labantwana abalalisiweyo esibhedlela uyabe ebanika izixwayiso kantike lamajekiseni lamaphilisi laba bayabe sebegcinwe ezibhedlela ngoba imumo yabo imibi okokuthi bafuna ukunakekelwa kokuphela

Umama okhanya eqeda kubeletha ,uphethe umntwanawakhe .Lapho ehlolwa ngomongikazi bebona ukuba kungabe kukhona yini okungalunganga. Nxa kukhona baya yenelisa ukuhle bakukhangele ukuze umntwana athole impilo enhle.

Indawo lapho okuhlolwa khona omama abazithweleyo lalapho okuhlatshwa khona abantwana ukuze bathole amaphilisi lemithi engabasiza ukuba babe lemizimba eqinileyo

Izimbodlela ezincinyane ezisetshenziswa emtholampilo lapha kuthathwa igazi ezigulaneni ukuze liyehlolwa babone ukuba umkhuhlane engaba ihlasele labo bantu yiphi .Lokhu kuyenziwa njalo lakubomama abazithweleyo .

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuhlola ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yomuntu lezigelo ezisetshenziswa ukuvula kube sekuthungwa umuntu ongabe elimele kumbe eqamukile.

Umtshina okuncane ofakwa phakathi kwesibeletho sabomama ukuze unqande amaqanda angahambi ukuyathola ukuhlangana lenhlanyelo kababa ukuze umuntu ongumama angazithwali.

Imbheda esetshenziswa emitholampilo. Leyi kuyabe kulala abantu kuyo. Kufuze bakhangelwe kahle isekungabe iyingaphakathi, okumele ihlolwe, kumbe amehlo. Lokhu kwenziwa ukuze omongikazi bangathwali nzima ngabantu abahlukehlukeneyo kuzisindo. lobude.

Lawa ngamaphetshana asetshenziswa ukugqoka ezandleni, ukuze labo ababamba abantu abangabe belemikhuhlane ephangisa ukumemetheka kumbe laba abahlamba izindlu zoku ziphumuza bahlale bengahlaselwa yimikhuhlane.

Izigelo ezisetsheziswa emtholampilo ngabodokotela labomongikazi ukuvula lokuthunga labo abangabe belimele ngaphakathi kumbe abangabe beqamukile ukuze amathambo abuyele endaweni yawo.

Imitshina esetshenziswa ukugcina imitshina yakulezi insuku emncane iyaba ifakwa phakathi ukuze ihlale ihlambulukile njalo ilungele ukuthi nxa sokumele isetshenziswe itholakale ihlambulukile.

imitshina etshenziswa kulezinsuku ukuvula inyma zomuntu okumele alungiswe ngaphakathi lezisetshenziswa ngabodokotela aba kufundeleyo lokhu ukuze bancedise izigulane kangcono

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuvula ingaphakathi ukuze balungise lokho okungabe kungahlalanga kanye. Sekungabe kungamathumbu kumbe amathambo okumele athungelwe kahle endaweni eqondileyo.

Ingwane ezigqokwa ngabo mongikazi labo dokotela ukuzivikela emikhuhlaneni. Njalo bayabe besenzela ukuba inwele zabo zingaweli emisebenzini yabo. Zicine seziphazamisa lokho abakulungisayo.

Imibheda esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo, ingaphakathi yomuntu. Umuntu uyalaliswa kulowo mbheda, besewufuqelwa ngaphakathi kwaleyi imitshina yalezinsuku. Besokukhangelwa ukuba kungabe konke kuhleli kahle yini.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuphenya lokuhlola okungabe kungalunganga kumbe kungahlalanga kuhle phakathi komuntu . Lokhu bengakufaka emuntwini kuyabonakala ingaphakathi yakhe kusetshenziswa umabonakude lo.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukukhangelela ulutho eduzane. Leyi yimitshina esetshenziswa ikakhulu ezibhedlela eziphakemeyo, okuyabe kuhlolwa khona lokho okungeke kubonakale ngelihlo.

Eminye yemitshina ayalezi nsuku esetshenziswa ukuhlola abantu umuzimba wonke opheleleyo. Ukuze kubonakale okungabe kuyinkinga. Sokungabe kulenkinga esiswini kumbe ekhanda konke kuyakwanisa ukuthi kubonakale ngomtshina lowu.

Izigelo lemitshina ehlukehlukeneyo esetshenziswa lapho kuvulwa abantu ngaphakathi inyama ukuze bahlole balungise. Sekungabe kungumuntu oqamukileyo kumbe ongabe egula edinga ukuba athole usizo emtholampilo

Eminye yemitshina emincinyane esetshenziswa ukuhlola imithambo yegazi ukuze kubonakale ukuba igazi lihamba kahle njalo liyancedisa lapho nxa sokukhona okwenza igazi lihlobe beselivimba imithambo emuntwini.

Elisetshenziswa nxa sekumele kugijinywe. Ikanti ke leyi iyatholakala njalo endaweni ezinjengalapho okudlalelwa khona, imidlalo enjengokugijima kumbe ibhola. Nxa kungaba khona oseqamukile. Benelise ukumthwala, bemsusa phakathi kundawo lapho okudlalelwa khona.

Umbheda wabantwana abancane osetshenziswa abantwana besanda kubelethwa ukuze behlale bevikelekile. Iyavaleka lokuba labo asebesenelisa ukuphuma lokuhamba bengaphumi ukuze bengalimali. Lokhu kwenziwa kakhulu ezibhedlela zalabo ababhadaliswa izimali eziphezulu.

Eminye imitshina esetshenziswa ukuhlola ukuba umzimba womuntu ukhudumala okungakanani. Uyancedisa lapho kumele kubanjwe eminye imikhuhlane engabe imhlasele kodwa ingabonakali ngokwamehlo. Leyi iyatholakala emtholampilo yonke.

Inqola esetshenziswa ukuhambisa laba abengezwa kahle endaweni ezitshiyeneyo lapho sebefikile ezibhedlela lokhu kwenziwa kakhulu kulaba abangabe beqamukile kumbe ebangabe bengenelisi ukuhamba ngenxa yokuhlaselwa yimikhuhlane ezehlukeneyo.

Endaweni lapho okuhlolwa khona imithi ehlukeneyo, yilabo abaqeqetshileyo ku lokhu, lapha bayabe bekhangele imkhuhlane, engabe ihlasela umphakathi ngezikhathi ezitshiyeneyo, lokhu kuyenziwa ezindaweni ezihlelelwe lokhu.

Amalenjana asetshenziswa ukubopha izilonda ezivulekileyo ukuze zivikeleke impukane zingahlali ikanti ke lalabo abaqamukileyo ukuze amathambo abuyele endaweni yawo bayasebenzisa njalo ukuze konke kuhambe kahle.

Ngumtshina osetshenziswa ngabantu bexovaxova imizimba uyabe egijima kuwo njalo uyabe ubala ukuba usegijime amafidi amangakanani. Uyasetshenziswa ezibhedlela ikanti ke lezindawo ezitshiyeneyo lapho abantu okumele bahlale khona belemizimba etshisatshisayo kumbe ehlala iqinile.

Abasezingeni eliphezulu kuzifundo zabo benza ukucwephetsha kumbe ukuhlolisisa imithi etshiyeneyo ukuze bathole okungabe kusenza imikhuhlane emphakathini kumbe kulabo abayabe behlolwa ngamunye ngamunye.

Yindlu lapho okudlalela khona abantwana abancane elemifanekiso eyezinhlanzi, ezinye izindlu kanye lamabala abawasebenzisayo ukubumba amabala.

Umongikazi usebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuba abone ukungabe kumhlupha ogulayo ngaphakathi esebenzisa imitshina yokuhlola ingaphakathi yomuntu

Isetshenziswa nxa umuntu elimele elesilonda esivulekileyo, ukuvala ukuze kungahlali impukane esezingenza isilonda sibhibhidle sibe lobomvu njalo singapholi lula.

Izigelo ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngabodokotela. Lapho bevula umuntu ukuze bamsize. Angabe eqamukile kumbe egula. Okufuna ukuba avulwe phakathi. Baqumaqume, kwezinye zezinyama.

Umuthi wakulezinsuku osetshenziswa ukunikeza labo abakhwehlelayo abalezifuba kumbe uphepha lokhu kweziwa ngokuxovaxova imithi efana lenhlaba kumbe amaganu ukuze kwenziwe umuthi ongamanzi abangawunatha.

Amaphilisi ayabe efakwe emabhokisini amancane lawa ayabe ebhaliwe ukuba ancedisa ngani. Phakathi kwamabhokisi lawa kubalamaphetshana amancane asetshenziswa ukubala ukuze umuntu azi ukuthi unatha ngesilinganiso esinganani njalo ngasikhathi bani.

Umuthi osetshenziswa ukugcoba esikhumbeni somzimba ,ukuze amaqubu angabe ephunyiswa yiminyane kumbe labo abahlaselwa ngamaqubu ayenziwa yikuthela kwezihlahla bahlale bengezwa buhlungu. Lawa imithi iyalungiswa ifakwe phakathi kwezimbodlela ezincinyane.

Umuthi osetshenziswa ukufaka emehlweni kulabo abangabe bexhotshiwe besizwa ubuhlungu kumbe ongabe ephandlwe yinhlabathi ungathela emehlweni uyayenza kuphume lenyembezi eziphuma lalokho okungabe kungene phakathi.

Imithi esetshenziswa ukunikeza abantwana abangabe beswela igazi lokhu kuyenziwa kakhulu lakubomama abazithweleyo ukuze igazi labo lihlale lilinengi emzimbeni lisenelisa ukunikeza lomntwana ongakazalwa.

Amaphilisi asentshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Lawa ayabe ethengwa ezindaweni ezilungiselwe lokho atholakala njalo ngabantu asebehloliwe kwatholakala ngokweqiniso ukuba babulawa yini. Ayabe ebhaliwe ukuba anathwa njani langaziphi izikhathi.

Imithi esetshenziswa ukugcoba labo abaphuma amaqhubu emizimbeni, iyabe ifakwe phakathi kwezimbodlela eziyenza ingalahlekelwa yikusebenza kwayo kahle. Le yimithi engabe icholwa kumbe isenziwa ibe ngamanzi ibe sifakwa emambodleleni besebethenga labo abalimeleyo ukuze bagcobise

Amaphilisi ayenziwa ngemithi ehlukahlukeneyo ukuze abantu benelise ukuwanatha ngezikhathi ezifaneleyo njalo kube lezilinganiso ezilingeneyo lokhu kwenziwa kumbe kuthengwa kakhulu ezindaweni ezihloliweyo ukuthi bengathengisa imithi enje.

Eminye yemithi esetshenziswayo leyi iyabe igcotshwa lapho okubuhlungu khona, umuntu abesehlikihlikihla ukuze ubuhlungu behle , lokhu kwenzakala ikakhulu umuntu nxa etshayekile waba loduma kuze kwehle igazi lihambe kahle.

Imithi esetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane enjenge sifuba keyi iyabe ilungisiwe yafakwa emabhodleleni uyabe uphiwe isikhathi lapha onathwa khona lesilinganiso sakhona ukuthi unathwa ongakanani

Umuthi osetshenziswa ukwelapha labo abahlaselwa yikuntshintsha komumo womkhathi, lapho izithelo kumbe izihlahla zintshintsha amahlamvu. Lokhu kwenzakala kakhulu kulabo abalezihlahla ezingajayelekanga kumbe ezingakhuli kuleyondawo.

Umtshina osetshenziswa ukutshekha ukubana igazi lihamba okungakanani kumbe umzimba utshisa okungakanani lamaphilisi angkhona asetshenziswa ukwehlisa lokho okungabe kubambe umuntu ogulayo.

Amaphilisi anathwayo ukuze ancedise ukusebenza kwenhliziyo, kanti lokwenelisa ukuhamba umango omude umuntu engagulagulanga kumbe engakhwehlelanga kuyabe kuphiwa ngabantu basemtholampilo njalo ayabe elesikhathi okumele anathwe ngaso.

Umuthi osetshenziswa yilabo abalezifuba. Lowu uyabe ungamanzi. Uyabe unathwa uphiwe isikhali sangukhona njalo ulesikhathi okumele usetshenziswe ngaso ukuze usebenze emzimbeni.

Imithi esetshenziswa kulabo abayabe bebulawa ngamehlo. Lokhu kungabe kusenziwa yikuthi umuntu uxhophiwe kumbe kungabe kukhona okungahambelani laye emkhathini ikakhulu kuyabe kusenziwa yizihlahla lapho sezithela amaluba.

Amanye amaphilisi asetshenziswayo ayabe ethengwa kumbe ephiwa ezibhedlela ayabe ebhaliwe ukuba asebenziswa kangaki ngelanga omunye senganatha amabili ekuseni omunye atshelwe ukuba anathe amabili ntambama kusiya ngokuthi umkhuhlane abawugulayo ngonjani.

Umuthi osetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu bomphimbo ongabe kusenziwa yileyi abathi yiluphepha ikanti ke lapho nxa umuntu ewuthenga uyaphiwa iphetshana elibhaliweyo ukuba usetshenziswa njani

Imithi esetshenziswa yilabo ababulawa yizifuba eyane isezigujaneni zamambodlela ezincinyane. Uyabe ungamanzi njalo othatha lo muthi uyabe exwayisiwe ukuba usebenzisa ongakanani.

Umuthi osetshenzisa ngabakhwehlelayo, labo abalesifuba kumbe laba abazwa umkhuhlane obenza bahlal betshiselwa kakhulu. Usetshenziswa ungamanzi, uyabe utsheliwe ukuba unatha ongakanani ngesikhathi esingakanani.

Umuthi onikezwa labo abalegazi elilutshwane emzimbeni, ukuze igazi lengezelelwe. Lowu ungumuthi oyabe ungamanzi, oyabe ewunatha ngezikhathi ezithile ayabe ezixwayiswe emtholampilo.

Lo ngumfanekiso womuthi walezinsuku ofakwa kungabe kusendlebeni kumbe kusemehlweni lapho nxa umuntu exhophiwe kumbe kungene ulutho phakathi kwendlebe. Uyancedisa kakhulu ukuze ubuhlungu behle kumbe lokho okuphakathi kwalo ilihlo kumbe indlebe kuphume.

Umuthi othelwa emehlweni kulabo abangabe besizwa ukuhlungu bamehlo. Kungaba yikuba umuntu semdala, kumbe engabe exhotshwe yilutho, kumbe engaba engene inhlabathi kumbe amahlamvu lokhu kuyenza ukuhlungu bakhona bube nganeno

Umuthi osetshenziswa nxa umuntu ebambekile lapho esendlini yokuziphumuza. Lokhu kwenza lokho akukhuphayo esiswini kumbe Lula njalo angalimali emphumulweni.

Lowu kukhanya kungumuthi wamanje owakulezinsuku oyelapha kulaba abazwa ubuhlungu ngokokugaya ukudla esiswini kukhanya ungothengiswayo ngokunjalo bayakhankasa ngawo

Umuthi osetshenziswa ukuncedisa labo ababulawa ngamehlo uyathelwa emehlweni kuze uhambe uyelungisa lapho okubuhlungu khona umuntu engabe exhotshiwe kumbe kungene ulutho olunjenge nhlabathi kumbe amahlamvu.

Kulendawo lapho okutholakala khona usizo ngokwezempilakahle lapha kuyabe kulabomongikazi labodokotela bakhangele abantu abagula imikhuhlane ehlukeneyo lokhu kuyezelwa ukuthi imikhuhlane le ingamemetheki.

Emthola mpilo omunye wabo mongikazi uncedisa umama ukuba athole ulwazi ngalokho okungabe kumkhathaza. Laba bayabhoda endaweni ezitshiyeneyo. Ezinje ngase maphandleni. Lapho abafika bayakhele khona izindawana zokuhlala for isikhatshana bencedisa umphakathi.

Elibonisa lapho okutholakala khona usizo kulabo abalemikhuhlani yengqondo lokhu kwenziwa kakhulu ngoba lezindawo zinkulu labo abayabe besizokwethekelela abanye babo abangabe bephakathi ukuze bengalahleki njalo bathole usizo masinyani.

Abezempilakahle benza imikhankaso kuzakhamizi bexoxisana ukuba bengancedisana kanjani ukuba abantu behlale belolwazi ngemikhuhlane esingabahlasela endaweni ezitshiyeneyo. Lokhu bayabe bekwenza phakathi ezindaweni lapho okulabo sobhuku khona kumbe izinduna.

Indawo yalapho abantu abathola khona usizo ,kuyabe kuyindawo yabantu abagula ingqondo ,kuyabe kuyindawo yabantu abaqeqetshileyo lezigaba zabantu abagula inqondo lokhu kuyenziwa nguhulumende ukuze abantu abahlala elizweni bathole usizo endaweni ezitshiyeneyo.

Odokotela abasuka emazweni ahlukeneyo bafundisa omongikazi labodokotela abasemazweni abansundu. Laba bayabe bengabaqeqetshayo nxa bengaqeda loluhlelo balakho ukuthola amaphetshana abenza bavunyelwe ukusebenza emphakathini.

Omongikazi basebenzisa amajekiseni okuthatha igazi ebantwaneni. Lokhu bangakwenza behlaba iminwe ukuze kuphume igazi elincinyane. Elizasetshenziswa ukuphenya ukuthi abantwana abanengi bangabe bebulawa yini endaweni ethile, ngesikhathi esithile.

Abantwana abancane abasezibhedlela balabomongikazi kanye labodokotela babo abafundele ukwelapha bona. Kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuba badlale labo besebenzisa okuyizinto okuncinyane okuyimibala ehlabusayo ukuze bakwanise ukusebenzisa ingqondo ukwakha izinto ezitshiyeneyo kumbe ukudlala imidlalo ezehlukehlukeneyo

Abasezingeni eliphezulu kwezemfundo zabo basebenzisa labodokotela labomongikazi ukwenza imikhankaso yokubuka ngamehlo kuzakhamizi. Bayabe befundisa ngemikhuhlane engabe isihlasele abantu endaweni ezithile lokuthi abantu bangazivikela kanjani.

Abasezingeni eliphansi bayadlala lababalisi babo, lokhu kuyenziwa kuyisifundo njalo kuyabe kulabantu abafundileyo ukuba umntwana kumele atshengiswe ukuzixovaxova lanjani umzimba ukuze ahlale ephilile.

Abezempilakahle bancedisa umama olomntwana omncane bemnikeza amajekiseni ukuze umntwana enelise ukulwa lemikhuhlane engabifana lephepha kanti ke kuleyinye enjengendingindi eyabe ivele ihlelelwe ukuba umntwana azothola ukuncediswa ngabezempilakahle .

Umtshina onikeza umoya emuntwini ongabe elindele ukuyavulwa kungaba sesiswini kumbe loba ngaphi lapho avulwa khona ukuba benelise ukulungisa okungabe kungahlalanga kuhle kungabe kulithambo kumbe kuzinyamana ezigoqeneyo

Abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo, bayadlala emijingweni lokhu bakwenza ngezikhathi zokuzithokozisa kumbe ukuzilibazisa bayabe bedlala bebodwa belindele ukubuyela ezindlini zokufundela, ikanti ke bengakwenza belindele ukudla lokhu okuphekwa ezikolweni.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle ukungcedisa izakhamisi kumbe abomphakathi ukuthi bengaziphatha njani nxa sebehlaselwe yimikhuhlane le engabe itholakala emanzini emoyeni kumbe ekudleni okuthile

Labo abancane abasezibhedlela bathola usizo kulabo abayenza ezomtholampilo. Lapha bakhanya bedlala imidlalo eyenza benelise ukuxova xova imizimba yabo ukuze bahlale bezizwa ngcono.

Abancane abasezibhedlela besizothola ezempilakahle, balomongikazi obakhangeleyo benza imidlalo ezabenza bazizwe ngcono lapho besebenzisa ingqondo.

Ibhakane elibonisa imibono yelizwe ukuba inhloso yakhona yini, ikakhulu kwezempilakahle liyabe libhaliwe ukuze izakhamizi zazi ukuba zikhangeleleni kulelolizwe ikakhulu emazweni aphakemeyo kuyafakwa kube inhloso ukunikeza abantu impilakahle engcono.

Indawo lapho okuthengiswa imithi yakulezi insuku lemithi iyabe ithengiselwa abantu ababuya lamaphetshana avela ezibhedlela ezinkulu kumbe kubo dokotela abahlukeneyo bebhale phansi ukuba umuntu uyavunyelwa ukuthi aphiwe leyo kuthi.

Indawo esezingeni eliphezulu .Isetshenziswa ukunikeza abantu imithi leyi kuyabe kubuya zincwadi ezincane ezingabe zivelela ezibhedlela ezinkulu zibhaliwe ukuba umuntu kumele anikezwe yiphi imithi .

Odokotela basebenzisa igazi elithethwe kulabo abagulayo ukuhlola lokuphenya imikhuhlane ehlukehlukeneyo lokhu kwenzelwa endaweni eziphakemeyo besebenzisa imitshina yakulezinsuku

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukuvula umuntu ngaphakathi besokulungiswa lokho okungabe kungekho okungahlalanga kahle njalo kuyenziwa kakhulu kulaba abazithweleyo nxa sokumele bebelethe sokwehlule ukuba bangabeletha ngendle ngendlela ejwayelekileyo.

Odokotela bahlola umuntu okumele alungiswe amazinyo. Lokhu kwenziwa nxa amazinyo ebolile, emakhulu kakhulu kumbe kulelinye eliqamukele phakathi sokumele likhutshwe.

Abodokotela kumbe omongikazi abasebenzela ezindaweni ezinjenge zibhedlela lapho okuhanjwa khona umuntu ayencediswa abasethola ukuhlolwa kwezinye izindawo ezinjengalezi kuyabe kubhadalelwa lokho.

Omongikazi abembethe impahla ezifaneleyo. Lokhu kwakwembaswa kakhulu ngesikhathi se COVID-19 ukuze labo benelise ukuzivikela kulowo umkhuhlane oyabe uhlasele umphakathi.

odokotela kumbe omongikazi abaqeqetshileyo endaweni ezehlukeneyo bayahamba ezindaweni lapho okutholakala khona umphakathi befundisa abantu njalo beqonqosela ngokuziphatha kahle ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane engabe isisgcwele le imikhuhlane ingabe itholakala ngendlela eztshiyeneyo njengamanzi ngokwecansi kumbe emoyeni

Imibheda esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola laba abangezwa kahle belaliswa ukuze benelise ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo ukubakhangela ukubahlola ukuze bathole usizo.

Omunye wabo mongikazi bangcedisa izakhamizi owezomothola mpilo bembonisa imitshina esetshenziswa njalo bamnikeza amabhuku wokuba eyebala lapha eseyedwa endlini lokho kuyangcedisa kakhulu abantu bemaphandleni ubana behlale besazi ukuthi kulemikhuhlane iphi ebahlaselayo

Abaqeqetshayo ezifundweni zokwelapha ukuba babe ngabodokotela kumbe omongikazi. Bayahamba endaweni ezitshiyeneyo kumphakathi bebancedisa kumbe bebanikeza ulwazi ngemikhuhlane esingabe ibahlasela. lokhu kuyayenziwa emikhankasweni kubo sobhuku kumbe ezinduneni ukuze abantu babekwazi ngesikhathi.

Odokotela balindile emphakathini ukunceda abantu abangabe behlaselwe yimikhuhlane enjenge khovidi nayintini. Bayabe bethwele imithi kanye lamaphepha ababanikezayo umphakathi ukuze besale besazi ukuba ungangcinakala njani ngcono.

Umtshina osetshenziswa ukubona umama ozithweleyo ngaphakathi oyabe ubonisa umntwana ukuba uhleli kakuhle njalo engabe eselezinyanga ezingaki ukuba abelethwe lokuba ekubelethweni kwakhe angabeletha ngendlela ezijayelekileyo kumbe kuzadingeka kuba kusetshenziswe ukuvulwa kwesisu.

Udokotela uhlola umama okhulileyo emncedisa njalo ngokumnikeza umuthi ozamenza azizwe ngcono. Lokhu kuyayenziwa nxa kulemikhankaso ehlukehlukeneyo ezigabeni ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi kuleyondawo bahlaselwe yiwuphi umkhuhlane.

Odokotela abasebenza ukukhangela labo abagulayo bayabe bebhala phansi njalo benikeza ukwazi kulaba asebezile emtholampilo kumbe ezibhedlela ukuze basuke bahambe bayeohila ngcono sebesemakhaya.

Izindawo lapho abantu abanikeza khona igazi. Igazi leli liyabe lingokusetshenziswa lapho umuntu engene engozini. Ingozi engaba ngeyemota kumbe eyemigwaqo lapha ayabe elahlekelwe khona ligazi elinengi. Liyahlolwa kuqala lingakaphiwa umuntu olidingayo.

Emtholampilo lapho odokotela labomongikazi abancedisa khona izakhamizi eziyabezigula. Kulapha abatholakhona njalo ulwazi olungabe luhambelana lemikhuhlane esihlasele umphakathi.

umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ukuhlola lapho umuntu engabe elimele emathanjeni kumbe embanjeni kumbe esifubeni uyabe ukhangela ukuba umonakalo ophakathi ungabe ungakanani lokuba uzancediswa ngaziphi izindlela

Umongikazi oqeqetshileyo ,kwezokunakelela abantu kwezezimpilakahle .Okhanya kuqeda kwenza izifundo zakhe ngokwezinga eliphezulu ,eselungiselela ukuyisebenza ezibhedlela ezinkulu ezemtholampilo.

Isigulane sithole usizo kubomongikazi lapha bafika bemnikeza ijekiseni ezayenza lokhu akuzwayo kubenganeno kumbe buphele. Njalo uyabe ephiwa lolwazi lokuba angazigcina kanjani ukuze angawutholi lowomkhuhlane.

Laba ngabanye balabo abafunde kwezokwelapha lokufinyelela kwabalimeleyo ngesikhathi semidlalo yebhola. Lapha bakhanya bebambe omunye bemfaka imithi ezamncedisa ukuba alulame masinyane .

Omongikazi balungiselela ukwelapha labo abazile emtholampilo lapha bakhanya belungisa imibheda ikanti ke lamajekiseni abazawasebenzisa lapho besiza labo abalande uncedo ezibhedlela ezikhulu.

Umtshina osetshenziswa ukukhangela kumbe ukubuka izinto ezincane ezingabe zingabonakali ngelihlo lenyama. Lowu ungabe usetshenziswa lapho okuhlolwa khona igazi kumbe ukubona lokho okuncinyane okungabe kusenza abantu bagule.

OMongikazi abakhangela ezamazinyo bahlola umama ukuba amazinyo akhe engabe ebuhlungu ngani bayamuklina njalo abaze emtholampilo izixwayiso yikuba bengagcina kanjani amazinyo abo engabolanga.

Laba ngabanye babomongikazi babantwana. Bakhangele abantwana abancane bebayelapha bebasiza lokubadonsa donsa imithambo ukuze beluleke lapho besezibhedlela

Indawo eyakhiweyo ngobunono obuphezulu esentshenziswa ukuphenya kumbe ukuhlola imikhuhlane ehlukehlukeneyo lokhu kwenziwa ngokuthatha igazi kulabo abagulayo kumbe kulabo abafisa ukwazi ukuthi umntwana ngokayise na.

Lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku laba bayabe bevunyelwe ngukulumende ekhangele labegatsha lwezempilakahle ukuba bayenelisa ukunikeza imithi eqondileyo kulaba abagulayo na.

Lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo eyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi njalo kuyabe kuthengiselwa laba abahambe kubodokotela kumbe ezibhedlela bebuya lamaphepha atshengisa ukuba lowo muthi banguwusebenzisa.

Imithi ephiwa labo abangezwa kahle abangabe behlaselwa yimvimbano emakhaleni kumbe labo ababulawa ngamehlo kumbe laba ababulawa zindlebe. Le yimithi eba ngamanzi ethontiselwa lapho okubuhlungu khona.

Imithi efakwe phakathi kwamabhokisi amancane eyabe ithengiswa ezindaweni ezivunyelwe nguhulumende le mithi ingathengiselwa abantu abahambe ezibhedlela ezinkulu babuya lamaphetshana abhaliweyo ukuba bangaphiwa leyi imithi.

Imithi egcinwa phakathi kwamabhokisi kumbe izigujana ibesisiya thengiswa ezindaweni ezivunyelweyo emthethweni ukubabangathengisa leyi imithi. Abathengiselwayo ngaba buya lamabhuku kumbe izincwadi ezivela ezibhedlela ezinkulu ezivumayo ukuba umuntu usegula lowu mkhuhlane njalo kumele aphiwe lowo muntu.

Okuthengiswa khona imithi, ehlukehlukeneyo. Eyabe igcinwe phakathi kwamabhokisi amancane. Ukuze labo abalezimali beze bazothenga. Labo sebengabe, bengabathwele amaphepha abawathole ezibhedlela ezinkulu. Kumbe ungahamba, kulezindawo, bakhona odokotela, abangakuncedisa.

Lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo. Leyi iyabe ithengiselwa abantu abaze bazobuza phakathi kulabo mongikazi abafundeleyo ukwazi ukunikeza abantu imithi eyiyo kumbe labo ababuya lamaphepha bevela ezibhedlela ezinkulu.

Imithi lamaphilisi lapho ethengiswa khona kubonakala ukuba ikhona eyabe isezigujaneni ezincinyane esingabe ingeyokwelapha isifuba njalo kubekhona eminye ephakathi kwamabhokisi esetshenziswa ukuhlikihla ukuze igazi ligijime.

Imithi egciniweyo phakathi kwamabhokisi ezindaweni lapho ethengiswa khona .Lapha kubonakala engabe ingeyesifuba engabe isetshenziswa njalo lapho abancane bekhwehlekhwehlela .Iyasetshenziswa lapho umuntu ebuye lephetshana elivela ezibhedlela ezinkulu .Kumbe uyahamba kulezi izindawo bafike bemncedise ukuba angathenga wuphi .

Okufundwa khona ukwelapha abagula ngemikhuhlane yengqondo, ibhakane libonisa ukuba nxa usufike kuleyindawo uqonda ngaphi ikanti ke laba abafuna usizo bayaluthola sokungaba ngamaphilisi kumbe ukuxoxisana labo.

izindawo lapho okuthengiswa khona imithi ehlukekeyo labo abahambe ezibhedlela ezinkulu babuya lamaphetshana lapho okuyabe kulotshwe khona ukuba bangancediswa ngemithi enjani ikanti ke lapha iyathengiswa iyabe ifakwe ngokuhlukana kwayo

Okugcinwa khona imithi etshiyetshiyeneyo eyokugubha indlebe kanye leyokunakekela amehlo lapha kuboniswa lapho eyabe ithengiswa khona ukuze labo abagula le imikhuhlane bathole okungaba nceda.

Imithi esetshenziswa yilabo abezwa ukutshiswa esifubeni ikanti lokhu kuyenzakala nxa umuntu eqeda kudla izinto ezingabe zilokubabelela ezingabe zifana lama lemon lokhu kuyayenza ukutshisa okwesifuba kuyehle

Indawo lapho okuthengiswa imithi ehlukahlukeneyo laba bengabe beyithola bebuye lamaphetshana avela ezibhedlela ezinkulu kuleyi ndawo kuyatholakala amajekiseni amaphilisi kathi lalokhu okokuvala izilonda ezikhamisileyo

Amaphilisi kumbe imithi eyabe igciniwe endaweni lapho okuthengiswa khona imithi lezindawo ziyabe zivunyelwe nguhulumende ukuba zincedise izibhedlela ezinkulu ukuhambisa imithi ehluka-hlukeneyo kulabo abagulayo

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi. Labo abazothenga lapha, bayenelisa ukuthola usizo, kulaba abasebenzela phakathi. Kumbe babuye lezincwadi ezivela ezibhedlela.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyatshiyeneyo esingaba ngeyokukhwehlela, esingaba ngeyezinhlungu ikanti ke sokungatholakala lamaphilisi kulezi izindawo.

Amaphilisi akulezi insuku angabe esetshenziswa, emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Lawa ngathengiswa ezindaweni zalabo abavunyelweyo, ngabezempilakahle. Ukuba basize labo abasuka ezibhedlela. Bezewathenga.

Yimithi ethengiswa yilabo abakhangele ngezempilakahle .Lapha ibonakala ilapho egcinwa khona ifakwe phakathi kwamabhokisi .Ukuze ingamotshakali ngokomumo wezulu kumbe okwelanga elitshisa kakhulu.

Indawo yalapho abantu abahambe ezibhedlela baphiwa incwadana zokuba bezodinga imithi ehluka hlukeneyo engabasiza lapho begula lokho okutholakeleyo ezibhedlela

Ezempilakahle elizweni bahamba bekhankasa endaweni okulabantu abanengi khona. Sekungabe kusemisikeni kumbe ezibhedlela kumbe ezikolweni befundisa abantu ngemikhuhlane engabe isihlasele umphakathi kuleyo ndawo.

Abakhankasa ngokwezempilakahle bayabe bembethe kumbe begqoke impahla ezifananayo, ezibhaliweyo njalo ukuze abalemibuzo basondele duze labo, njalo bazi abantu ukuba baya endaweni iphi ukuze bathole usizo.

Umkhankaso okhuluma ngemikhuhlane ehlasela abantu. Imikhuhlane leyi ivelela kumiyane. Batshengisa izindlela abantu abangazivikela ngayo. Okufanana lokusebenzisa imithi. Kanye lokunye okungafafazwa emdulwini.

Emikhankasweni abadokotela labezempilakahle baxwayisa izakhamizi ngemikhuhlane esingabahlasela. Le imikhuhlane ingabe itholakala emoyeni, emanzini kumbe ezihlahleni. Bayabe bebanikeza indlela abangazivikela ngazo.

Abahamba bekhankasa ngezindlela ezehlukeneyo ezokuba abantu bengaziphatha kanjani bengumphakathi ukuze bengahlaselwa yimikhuhlani etshiyetshiyeneyo bayabe betshiya amaphepha kumbe behlanganisa abantu endaweni eyodwa bebafundisa ngalokho

Abezempilakahle behamba besenza imikhankaso, ngemikhuhlane engabe ihlasele imphakathi. Bahamba bethwele izixwayiso lamaphepha abawatshiyayo, lapho abantu abangasala bezibumbela kumbe bezibalela khona.

Abezempilakahle babonakala befundisa umphakathi ngezidlela ezitshiyeneyo abangaziphatha ngayo ukuze bathole impilo engcono bephile kahle njengomphakathi.

Iphetshana elisetshenziswa ngabodokotela labomongikazi lapho behlola abantwana abancane ukuze kubonakale isisindo sabo lokhu kuyafakwa engalweni ukuze kubonakale ukuba bakhula kahle yini.

Omama ozithweleyo ubonisa isisu sakhe. Lokhu kuyenziwa ikakhulu kukhankaswa ngokuba omama nxa bezithwele kumele bayethola usizo ezibhedlela ezihlukeneyo ukuze bathole imithi lama philisi azabenza babelethe kahle.

Omongikazi baxoxisana labantu abazithweleyo, umama lobaba ukuze obaba bazi ukuthi bangancedisa kanjani omama abaqeda kubeletha lapho sebesemakhaya ukuze impilo ibelula.

Amaphetshana asetshenziswa ukwehlisa amanzi engena emizimbeni yalowo ongezwa kahle, lokhu kwenziwa ngokuhlaba injekiseni emuntwini ehamba emithanjeni ukuze amanzi lawa ahambe ngemithambo esiya emizimbeni yonke.

Omongikazi bayeluleka abazali kumbe abadala ngendlela abangazigcina njalo abangazivikela ngayo kumikhuhlane etholakala ngokwecansi ikantike bafundisa njalo ngezindlela ezitshiyatshiyeneyo ezingasetshenziswa ukuvikela ukuzithwala okungacatshangwanga.

Umtshina obonakalisa ukuba umuntu wesimame uzithwele kumbe hatshi. Uyakwanisa ukuhlola umuntu nxa isisu sesilamaviki amabili kusiya phezulu. Kulezi insuku isikhona njalo evuma ukuthi kubonakale kusaselensuku ezilutshwana.

Ukuzivoxavoxa umzimba yindlela yokuba umzimba uhlale uphilile kahle. Kuyenziwa kakhulu kulezi indawo eziyabe zilungisiwe kumbe amalunga owomphakathi ayenelisa ukuyenza ndawonye begijime bazivoxavoxe beselula amathambo ukuze bahlale bephilile emzimbeni.

Unatha amanzi esenzela ukuhlale ehlanzekile emzimbeni uyabe ebonisa njalo ukuba lokhu kunceda ngani ikakhulu ebantwini abagijigijimayo njalo wonke umuntu kufanele ahlale enatha amanzi ayeneleyo ukuze igazi lihambe kahle lihlale lihlambulukile.

Ibhokisi elithwalwa ngabantu abemtholampilo kumbe omongikazi lapho besiya endaweni okuhlangana khona abantu okunjengase midlalweni ukuze babancedise masinyane nxa kungaba lezingozi.

Amanzi okunatha ahloliweyo alungele umzimba lapho betshengisa ukuba anathiwa kanjani lawa manzi engaba ngathengwayo kumbe ayabe ethathwa ezipompini

Isibhedlela lapho okuhlolwa khona abayenze okwemidlalo. Bayabe bekhangela, kuthi ulungile yini ukuyadlala imidlalo ethiza. Engadinga amandla , ubude obuthize. Kumbe engadinga ukuthi umuntu enelise ukuphakamisa izinto ezithile.

Izinto ezisetshenziswa ngabo dokotela lapho bevula umuntu ngaphakathi. Kuyabe kulezigelo, imitshina kulama nalithi okuthunga izigujana, igazi lamabhuku lapho ababhala khona konke okungabe kwenziwe ngesikhathi lumuntu evulwa njalo ebuyiselwa ethungwa.

kusetshenziswa ezibhedlela ukuhlola abantu isikali sabo kumbe isilinganiso njalo besebekhangela amehlo labo ababulawangamehlo bayathola labo ukuncediswa kusetshenziswa le mitshina

Eyinye yezindizamtshina esetshenziswa ukuhamba ithatha imincwanungo etshiyeneyo, endaweni ezehlukeneyo. Iyabe ihamba phezulu, ngokunjalo iyenelisa ukuhamba ezigabeni ezihlukahlukeneyo.

Lezi ngezinye zemtshina ezisetshenziswa ukuhlola abantu ukuba igazi lihamba ngokungakanani emzimbeni, ikantike iyancedisa njalo ukubamba imikhuhlane efana labotshukela kanti lezifo zenhliziyo.

Indawo esetshenziswa ngabodokotela ukuhlola besenzisa imitshina yakulezi insuku lapho bebonisa lowo ozodinga okwempilakahle ukuba angancedakala kanjani.

Umuthi oyenziwe ngechena ukuze abantu basebenzise ukugeza ikhanda ukhipha inkwethu lezilonda njalo kuleminye esetshenziswa ukuxubha amazinyo ukuze ahlale ehlambulukile njalo eqinile.

Imithi yakulezinsuku esetshenziswa ukuze umuntu acabange ngcono njalo iyasetehenziswa kubantu abalenkinga zengqondo lokhu kwenzela ukuthi basebenze njalo bahlalisane lalabo abase duze labo

Imithi eyenziwa ngechena isingaba ngenathwayo, egcotshwayo, kumbe okwenziwa ngayo okunathwayo, lokhu ukwenzela uhlambulula umzimba, ichena ngumuthi osetshenziswa ukwehlisa inyongo lokutshombulula isikhumba somuntu.

Abazinyanga badinga imithi ehlukehlukeneyo ukwelapha abantu kumbe izifuyo lokhu bangakuthola ngokugebha impande ukuthatha amaxolo kumbe ukukha amahlamvu ezihlahla ezihlukeneyo.

Abalimi bafundiswa ukulima ichena. Lowo kungumuthi omkhulu kakhulu otholakala esihlahleni esincinyane esihlanyelwa ngaphansi komhlaba besesiphuma amahlamvu. Kuyasetshenziswa impande kumbe wona amahlamv' angkhona ukwelapha isikhumba kumbe ukwehlisa inyongo.

Imithi ehlukahlukeneyo eyenziwa ngenhlaba, leyi isingabe ingenathwayo, isingabe ngegcotshwayo. Inhlaba kuyisihlahla esitholakala phansi, esilamahlamvu afanana lawomhlonhlo . Kungasebenza uchago oluphuma kulelohlamvu ukuhlikihlela ukuze izilonda zingabhibhidli kanti ke lempukane zingahlali, njalo iyasetshenziswa ukwehlisa inyongo

Imithi ehlukahlukeneyo iyavoxwa ,ifakwe ibelamanzi .Beseyifakwa phakathi kwamabhodlela ,lokhu kungenzelwa ukuthengiswa kumbe ukuba ihlale isikhatshana ihlobe .Ukuze isebenze kangcono kumikhuhlane okumele iyelaphe.

Setshenziswa nxa abantu bexubha amazinyo. Ngumuthi walezinsuku oyabe ufakwe phakathi kwamaphepha angavuzisiyo, uyahlala isikhathi eside umuntu ewusebenzisa insuku zonke.

Okugcotshwayo ukuze kuyehle ubuhlungu lo uyabe ufakwe phakathi kwama phetshana owenza uhlale ugcinakale kahle leyi sokungaba yimithi yakulezi insuku eyenziwe kusetshenziswa izihlahla ekungabe kuzimpande amaxolo kumbe impande zezihlahla

Imithi leyi ngeyalezi insuku Eyenziwa kusetshenziswa ichena ichena ngelokwehlisa inyongo njalo liyasetshenziswa nxa umuntu elimele Uyahlikihlela esilondeni lapha sebeyigxobagxobile bayenza yaba yimithi yalezinsuku besebenzisa imitshina ephakemeyo.

osetshenziswa ukuxubaxuba umzimba lapho umuntu ongabe egumuke khona kumbe engabe eloduduma iyasetshenziswa njalo ukwenzela ukuthi kwehle ubuhlungu igazi lidlule kahle emithanjeni yalowo olimeleyo

Imithi eyenziwa ngenhlaba , inhlaba kuyisihlahla esincane esilempande ezitshonayo ehlabahlabayo , kuyasetshenziswa amahlamvu ayo kumbe impande zayo ukwenza imithi ehlukihlelwayo kumbe ukusebenzisa lapho bexubha njalo iyaqeda inyongo emuntwini kumbe inyamazana ezinjenge nkukhu kumbe inkomo

Imithi ehlukahlukeneyo abayixovaxovayo beyiyenze ibe ngamanzi kumbe ibe zimpuphu, bayabe besenzela ukuba kunathiwe ngawo amatiye kumbe beyenelise ukufutha ngawo ukuze kwehlise imikhuhlane enjengophepha kumbe ukukhwehlela.

Imithi elungiswayo ifakwe phakathi kwamaphepha amancane ukuze ihlale ingonakalanga njalo ithengiseke ngentengo ezihlukahlukeneyo. Lokhu kuyenziwa endaweni lapho okuhlolwa khona imithi besebeyifaka phakathi kwamaphetshana amancinyane. Lokhu njalo kwakusenziwa langemithi yesintu ukuze ihlale igcinakale kahle.

Umuthi wakulezi nsuku osetshenziswa ukugela inywele. Ukuze umuntu angabi lenkwethu. Uyabe ufakwe inhlaba kwezinye isikhathi uyabe ufakwe umankunzane ukuba inwele zomuntu zihlale zihlanzekile.

Yimithi esetshenziswa ngokwesintu ukwelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo eminye yakhona inganathwa eminye kungasetshenziswa impande kanti ke lapha okunye kukhanya kusetshenziswa amaxolo lamahlamvu.

Imithi yezihlahla esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane enjengezifuba amatshukela kanti kenl njalo kuyahlanganiswa amahlamvu kumbe impande kumbe lokho kuzalwa yisihlahla zakhona kuyahlanganiswa ndawonye besekwenziwa itiye.

Imithi eyayisetshenziswa emandulo ukwelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo eminye iyabe igigiwe yabayimpuphu kusetshenziswa amahlamvu amaxolo kumbe impande zesihlahla

Umuthi wesintu, okhanya ugcinakele ngokwalezinsuku, ngumuthi osebenza into ezahlukeneyo, okunjengokugcobisa kanye lokuxubha. Ukhanya uphethwe ngabezempilakahle.

lo ngumfanekiso womuthi oyelapha ubuhlungu obungatholakala eqolo emgogodlweni endololwanenilapho okuhlangana khona imizimba

Ngumuthi osebenziswa ukwelapha ngokwesintu oyabe suyenziwe ngokwasimanje wafakwa phakathi kwama phepha amancane ukuze uthengiseke ngentengo ephansi.

Leyi yimithi yesintu ekhankaselwa omama ukuze beyelatshwe kwimikhuhlane e affecter izibeletho. Okuba yizinyamanyama ephakathi kwab kwesibeletho. Kukhankaselwa ukuthi ungasebenzisa lowumuthi awu awu awusahambi ukuyahlinzwa kwezezbhedlela ukuze be

Imithi ehlukahlukeneyo esetshenziswa ukwelapha ngokwesintu, ikanti ke lapha kukhanya iyavoxwavoxwa ukuze ihlanganiswe bese iyasebenza njengemithi yakulezinsuku.

Umuthi osetshenziswa ukwehliswa inyongo, lowu ungasetshenziswa ebantwini .Kumbe ufakwe emanzini unathiswe izifuyo ezifanana lembuzi ,lenkomo lenkukhu .Lokhu kuyenziwa ngokwesintu.

Amahlamvu ethanga, adliwa njengebhobola, ekanti ayasebenza njalo njengomuthi kulabo abalophepha. Ayaphekwa kuze kutholakale amanzi, abesenathwa ukuze ubuhlungu lobu behle.

Isihlahla esisetshenziswa ukwelapha imbuzi. Lokhu kungacolwa amahlamvu aso kumbe zona zizidlela sizimele laphana sisodwa .Lokhu kutholakala kakhulu emaphandleni njalo siyavunyelwa ukulinywa emasimini ,siyatholakala njalo lasegangeni.

Imithi yesintu ehlukahlukeneyo esetshenziswa ukwelapha abantu kumbe inyamazana njalo iyabe ifakwa phakathi kwezigubhu ithelwa amanzi eminye yakhona kuyawonyiswa amahlamvu kumbe impande ukuze kusetshenziswe ukusiza umphakathi.

Imibhida esetshenziswa ukupheka leyi iyabe ilinywe endaweni ezincinyane ikakhulu emadolobheni lapho abantu abangela ndawo khona ezinkulu zokulima lokhu njalo kungasetshenziswa njengemithi yesintu ukuze abantu benelise ukuzelapha besezindlini.

Imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, leyi iyatholakala ingamaxolo, , ingamahlamvu kumbe izimpande. Isebenza kakhulu emandulo. Labamanje bakhona abasenelisa ukuyiqoqa bayisebenzise.

Yinhlaba isetshenziswa ukwenza imithi ehlukahlukeneyo engasetshenziswa ukuxovaxova umzimba ukuze lapho olimeleyo azwe ngcono. Kumbe iyasetshenziswa njalo ukwehlisa inyongo ebantwini, kumbe kuzinyamazana, izifuyo ezinjengenkukhu, imbuzi kanye lenkomo.

ezinye zezihlahla ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane engabe ifana lesifuba kumbe ukukhwehlela leyi itholakala kakhulu endaweni ezisemaphandleni njalo kuyabe kusetshenziswa amahlamvu kumbe abantwana bezihlahla

Inhlaba yisihlahla esisetshenziswa ukwelapha inyongo ikakhulu ebantwini kumbe enkukhwini ikanti ke lakwezinye izifuyo ezinjenge mbuzi lenkomo njalo siyasetshenziswa ukugcotshwa emzimbeni.

Imithi esetshenziswa ngokwesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjenge ngubhane, isifuba. Eminye yakhona iyaxhwathiswa, eminye yakhina iyanathwa isemanzini ukuze ubuhlungu behle.

Inhlaba yisihlahla ezisetshenziswa ukunathisa umuntu kumbe inkukhu nxa ilenyongo. Isebenza kakhulu amahlamvu aso ikanti ke lempande zakhona zilakho ukusebenza.

Ezinye yezihlahla esasisetshenziswe emandulo ngabadala ungasebenzisa amahlamu, amaxolo kumbe impande ukwelapha ikakhulu abalezifuba kumbe omama lapho beqeda kubeletha.